qaaqquullu akime qaaqquullu akime qaaqquulleho calla uyinannita ikkitanna hattonno owaatamaano qaaqquullu amanna annubba hattono iltinonsa maate qaaqquullu akime wiinni lowo horo afidhannota ikkitanno tini qaaqquullu akime mulla gede assinni la'nanniha ikkikkinni qaaqquullu qaaqqimmansa yanara noo hedo baalanta xaphi assine akimete minira shiqisha dandineemo

rosu uduunnichi rosu uduunnichi bapaxxisino rosaanoho ronsidhannohanna rosaanote calla leellinshanniha hattono babaxxitino dagaara ikko roso rosiisidhino daga rosaano rosannoha rosu uduunnichooti yinanni kuni rosu uduunnichi wole widoonni rosaanote egenno aannohanna rosaanotettihi iinsara we buqqeensara hedo kalaqannoha hattono leellinshanni rosiinsanni yannara rosaano woojitino egennonna lexxote egenno afidhno

ilamati barra borreessinanni mereersha mittu qaaqqi ilamino yanna kulle ilamino agana kulle ilamino diro kulle ilamino saatee kulle ilaminota tinne baalanta mashalaqe gamba assine attono tenne baalanta mashalaqqe gamba assine ilamate borreessate mereersha

giirate dano gargarranni bayicho diiratehtano galagarranni bayichooti ya giira kalaqaantino darga kalaqamunni heedhanno giira ikkitu mannuunni heedhanno giira hattenne kalaqaantino giira daga baala gambatti hattono la"anonsa bissa giira kalaqantannoki gede gargarranni darga qineessine hagara hasiissanno yaate hattono bbaxxitino daga shiqqiixanno yannan

hinkote fayyima hinkote fayyimaati yaa hinkote aana heedhanno dhibbubbanna hattono shiimmammaddanna illete leeltannokki malatta baalanta hunne hajo la'anno garinni annu umisinni agadhannonna hinkosi keeraanchimma agadhate garaati hinkote fayyimmaatiya wolu garaanni la'nummoro hinkote keeraanchimmaati yine woshshinanni

taraawanno dhibbaatiya mittu manchi amadaminohuwiinni dhibbunni amadamino manchiwiinni fayyu manchira taraawannoha ikkanna kunino taraawannohu qaru coyinna doogosi fooluunni ikkitanno fooluunni taraawannohu mittu manchi amadaminohu dhibbunni fayyu manchi ledo hasaawanno beete fayyu manchira amadamino dhibbiwiinni sa ara dandaanno

dagate afaansha dagate afaanshaati yaa daga loosino looso buunxe goofimarchoo noo guma xaphi assine dagate afaansha shiqiinshanni dagate afaanshi lowo horo afi'rino kunino loosi'rino manni dagate giddo hattono hee're dagate noo afaansha shiqiinshanna lae wuloottuno kakka anno gede assanno dagate shiqinshanni afaanshi lowohonna irkimma xawisannoho

dagate faansh shiqish dagate afaansha shiqisha yaa daga loossino looso la'ne attono assitinore illacha tunge buunxe dagate hasiisannonsaha attono ikko loworicho qixxeessinoonniha afaansha aa dandinanni afaanshaho yaa loonsoonni loosira goofimarcho uuranni gumaati yaate

Boondubba. Boondubba yaa lowo tiro afidhino. Kuri giddonno la'numoro mannu ilama ikkitinori labbaaliidi qodhitannoti bolaale no. Gobbayiidi mangiste ledo kalaqqe loossanota boondubba yinanni.

gubboommu ayamme xawieshshi kaarte gobboomu ayamm xawishshi kaarde xaissammihu mittu qansichi hattenne gobbaa pharsicha ikkasiinna hattonattinne gobba gidde dannu uwaante baalafi'rate taseessannote gubboomu amm da karde logo horo fidhilo giddoonni hedhannatagara hatteno gubboommu kitte hedhanna ikkiru baalanti atti hajo la'annosi gubboommo daga ikkinu dhaafira gubbom mmi xawishshi karde logo horo fidhinote ikkitann

fayyimmate ijaarra fayyimati ijaarraatiyya fayyimmate minnoonniha jajjabba minnatiyati kuri fayyimati minnoonniri jajjabba minna babbaxtino kinnanninna hattono lowoo simmintubba horonsi'ne hattono mannoota loosaasine abbine babbaxtino gariinni birra uyine loossanna insano loossannore qaxadhitanna hakkuu giddonni woxeno baante loosaasinete hattono hasiissanno sagaleno uine jajjabba minna we ijaarra jajjabba minna minnara dandiinanni.

Dubbu latishsha, dubbu latishshi lowo horo afirinoho dubbu latishsha agariha ikkiro hattono latishsha assine loonsiha ikkiro dubbu latishshi lowo horo aankera dandaano lawishsha la'niro dubbu latishsha assine seekkine amandonni giddo saada dubbu giddo lophittanoha ikkiro dagateno ikko Mangistete lowo eonna owaante shiqqishara dandiittano.

fayyimmate uduunni fayyimmate uduunneeti yaa fayyimmate horaameessa asannonna fayyimate minne calla duunnanniha ikkanna kuni uduunnino babbaxxitino mannooti dhiwante martanno yannara hattono dhiwamaasinette calla owaante uunanniha fayyimmate uduunneeti yinanni kuni fayyimmate uduunni lowohurafirino kunino fayyimmate uduunni babbaxxitino garinni shiqiinshanniha ikkanna hattono fayyimmate loosaasine lowohunni uddidhannohunna hattono labbeemmere balanta shiqqi assite kuriuu dhiwamino mannira uyitanno

Dagate afansha shiqisha, dagate afansha shiqisha yaa dagate afansha shiqinshanihu lowo horo afirinoho kunino daga loossino looso buuxatenna hattono seekkine la'ne la'nihu gedensanni loosinonna assitinori dancha looso ikkinotta buunxi gedensanni dagate afansha uuyinanni hakku afanshi daga kakkayisanonna woloottahono huwanyoteho ikkinotta.

gobboomu ayiimmate karte biirubba gobboommu ayimmate karte biirubba yaa gobbate giddueedhanno kansoota baala gamba assine akkuri gabboommu giddoedhanno dagannaatino tensichaano lowoohunni gamba yitegubbate giddu noonsa xabishshanna noonsa baalankareeshshi isha hasiissannota gobboommo ayimmate biiro hasiissanno

hinkote fayyimma hinkote fayyimmaati yaa hinkonke giddo sagale saga'lineemmo yannara hinkote giddo gattanno sagale yanna agare hayishshi'ranna hinkonketa co'imma agara tenne hinkote fayyimmaati yineemo hinkote fayyimma lowo horo afidhinote mittu manchi sagale saga'le kai gedensaanni hinkosi aana gatannore hinkosira hayishshi're hattono lulluqate wayinni

fayyimmate loosaasine fayyimmate loosaasine yineemmori fayyimmate uurrinshubbara loossannore ikkitanna kurino loosinsa fayyimmate aana callaate wole looso di ikkino fayyimmate aana calla ikkino daafira fayyimmate horaameessa ikkanno gede mittu manchi aatenna hattono babbaxxitino owaante uwaara dandiitannotee yaate

baxxinoonni giira hedano gargaranni bayichootiyya giira hedano babbaxxino garinni gargara dandiinanni mite giira kalaqantannoh ikkiro babbaxxinoho garinni hayyu horonsi'ne wa dunatenni giira kaliqantino baxtoheessate grinni oronsi'ra dandiinanni tinne giira qalaqantanno yannara lowo waa abbine jarikeenna jawaho abbine waa bbinanni hdunnichira giira kalaqantino irddunna ikkiro hatti giira xowa dandiitanni hatteenne giirate hedano gargarane

fayimmate ijarra fayimmate ijarratiya fayyimmate minnuonnita jajjabba minnaati yaati kuri jajjabba minna lowo horo uutannote umihunni fayyimmate owaante waanno mannooti hattuno hakkiinoo sae babbaxtino uurrinshubbanni shiqe dayino manni fayyimmate ragaanni foolishi'rano dargatinna hattono foolosh'ranno dargano shiqqe assine minnoonnita hattuno owaante uuranni massaarubbanna hattuno uduunnichu babaala duunnanninna kamallanne dargaatiyaati

gargara yaa giirate dano heedhannoha ikkiro tenne giirate dano daga baala gambate huwaanyooteno kalaqqe hedo kawa ka'a soorridhe buqqeensara noota hattono ti''insara noota dagate giddu fincite tinqite huwaanyoote kalaqqe giirate dano gargara lowooro daaimunnino agartannotana afi'nannita ikkitino agarranni yannara yaani

ilamate barra boreesinanni mererishsha. ilamatte barra borresinanni mereershati yaa ilammoonni base ilammoonni darga ilammoonni yanna ilammoonni saate kuri taje baala gamba asine meesuwatte shiqinishenna manchu hee'rammo diri giddo ilamino mereershira borresinoonnisi ilammubbara qaarqara taje ikkite hedhanno gede assateetiyya

fayimmate loosaasine fayyimmate loosaasineeti yaa fayyimmate uurrinshabbara loossannore ikkitanna dhibbu amadamino manna akimatenna hattono dhibbu amadamino manna owaante aatenni horaameessa dagate ikkitannoreetinna hattono manna dhibbunni garigartannoreti yaate fayyimmate loosaasinne lowo horo aa dandiitanno dagate

hinkote fayyimma hinkote fayyimmaati yaa hinkote keeraanchimmaati yaate hinkote fayyimma agadhineemmohu sagale inte ka'nommo gedensaanninna sagale inte ka'ne shiima yanna agarrummo gedensaanni hinkonke aana sagale intanna gatinoha fiqiiqiranna hattono hinkote saamuninni hayishshira hinkote fayyimma agadhinoommo gede assine hendeemmo yaate

Dubbu latishsha, dubbu latishshati yaa dubbu kisamanokkinna lowo dubbi hardano gede hattono lowo dubbi batirano gede buujamino dubbi heeriha ikkiro hakkone dubbo riqinbe dubbu lowo geeshsha hala'lano gede assate hakku dubbi giddo noo dubbo gatinse halashinanniha ikkiro dubbu latishshati yine woshsha dandiinanni.

dubbu latishsha dubbu latishshi aanno horubba la'mumma ikkino babbaxxino hajubbara aara dandaanno kuri giddo gobbaadi heedhanno mootimma dagge gobbaanke giddoonni dubbu latishsha la'aranna hatto da attara shiqqanno yanna giddo gobbaankera lobo eo shiqishshara dandiitanno hattono dubbu giddo noo saada dubbu latishsha aassine qixxeessinoonnitti dubbu giddo heedhanno saada mine assidhe hattono heedhano.

qaaqquullu akimeeti yaa qaaqquulleho calla owaante uunannita ikkitanna tinino qaaqquulleho wiinanni owaante qaaqquullu akime minira marre qaaqquulleho hasiissannonsa irkonna hasiissannonsa owaante qaaqquullu hakimewiinni afi'nannite qaaqquullu akime lowo kunni qaaqquulleho owaante ootara dandiitanno

hinkote fayyimmaati yaa hinkote keeraanchimmaati yaate hinkote fayyimma agadhineemmohu hinkonke yanna yannatenni fiqiiqiranna hinkonke keeraanchimma agadha hinkonkera fayyimmate widira qolte gaamaarrissannonna siqishshanno yaate hinkonke fayyimma agadhinumma ikkiro afiinke giddunni fulannohu cuyi'neemmo qaali su'niinohanna coomminoha ikkara dandaanno.

gobboommu ayiimmate xawishsha kaarde fushshubba. ayimmate xawishshi kaarte birsubba ya mittu qansichi gobbate giddo hee'rannohu hattenne gobba qansicha ikkinotta buuxatenna hattenne gobba giddo noo owaante afi'rate qansichimmasinni buuxama dandaannotanna ayiwoyiiteno qansichimmasi hattenne gobba ikkinota buuxate qixxeessinanni ayimmate xawishshati.

Dubbo, dubbu latishshi babbaxitino latishubbara kaa'lanoho kuni latishino lowoti dubbu saada dubbu giddo heedhanori lubbo affidhinori heedhano yannara lubbonsa garigadhatenna lubbonsa wolewa higgukkinni mine assidhe heerate kaa'lano ,dubbu lowo yanna giddo latishshunni agarreenna lowore kalaqamahono ikki loworira lowo horo aano.

fayyimmate ijaara fayyimmate ijaaraati ya fayyimmate minnoonni jajjaba minnaati tini jajjaba minna fayyimmate owaantira uyinanni mannootira ikko fayyimmate loosaasine giddo e foolliishshidhannonna attuno fayyimmate owaantira uyinanni mannootira attuno shiqinshoonni uduunnichu duunnanni baseeti yaati konne fayyimmate ijaara minnannihun lowo woxe babbaxxino gariinni fase assineeti.

dagate afaansha shiqisha dagate afaansha shiqinshannihu babbaxxitino garinniiti kuri giddonni dagate afaansha shiqinshannihu loossino looso la'ne hattono buunxe buunxoonni loosinna loossino looso la'nihu gedensaanni gumaamo ikkinota ikkiha ikkiro hattono lowo afaansha shiqisha dandaanno afaansha shiqinshannihu bikku bikkunniiti umo shiqinshanni afaanshi woyyaawinohonna layinki shiqinshanni afaansha hattono aaninoho

taraawanno dbiba taraawanno dhibbaati yaa mitto mancho xibbu amadiha ikkiro hakkunni manchiwiinni fayu manchira fooluunni ikko foolaatenni ikkitino ikkitubba ragaanni hige taraawanno xibbaati taraawanno xibbi mannimmate aana lowo gawaajjo abbanno labishshu gede gansho la'nummoro ganshu taraawanno dhibbaati taraawanno dhibba daga baala agadha.

dagate afaansha shiqisha dagate afaansha shiqisha ya daga loossinorenna fa assitino looso la'ne illacha tunge loosino loosi danchanna woyyaawinoa ikkiro dagate afaansha shiqinshanni dagate afaansha shiqinshanni yannara daga noonsa tii''inni hattono buuqqeensa giddo noo hedo hagiidhitanna shiqino afaansha adha dandiitanno hagiro

boondubba boondubba lowo tironna lowo horo afidhinote kuri giddo boondubbate yineemmorichi lowo horo noosiho tinni boondubba uddi'ranno mannootirano ikko uddire hee'ranno mannootino tenne boondubba horoonsi're lowo huwanyootenna bisiinsara diphe lawishsha la'numoro bolaale labbannore hattono boondubbate yineemmori mito mitootto du'muul uduunnino hee'rra dandaanno kurino

hidhanna hirate mereersha hidhanna hirate mereersha yaa hidhinannihu abbitino daddalaano uduunne haa'ne hattono wolootta horonsidhanno mannira shiqinshannihanna hattono afi'noonnita e"ote woxe maareekki'nanni baankubbara shiqishi'ne maaxi'noonniha mereershubbate shiqisha dandinanni.

dubbu latishshi wole widoonni la'niha ikkiro dubbu latishshaati yaa latishshaho kunino dubbu latishshaate dubbu latishshstti lowohunni dubbo kaasatenna dubbo halashshate ikkino daafira daganna hatto dagate meero heedhanno qansooti itophihunna ikko gobbaate gobbaano dubbu latishshira lowo owaante aannohanna dubbu hala''anno gere assate lowo kaayyinna beeqaancho ikka hasiisannosi yaati

kalqete fayyimma kalqete fayyimmaati yaa gobboomu deerrinni aleenni ikkitino kalqete fayyimma gamba yite mitte mitte mitte gobba giddo noo fayyimma xaphi assite handaarunni ikko babbaxtino quwiinni hattono babbaxxiyo garinni gamba assite ra asitanoreti yaate kuri giddonni lowohunni shiqqanori fayyimmate owaante aa dandiitayo

fayyimmate uduunne fayyimmate uduune yaa fayyimmate minenna fayyimmate uurrinshubbara calla horoonsi'nonni uduunneeti kuri uduunni owaante aannohu fayyimmate mine marino manniraatinna hattono fayyimmate uurrinshara calla duunnoonni uduunni lowo horoonna lowo owaante dagate hattono dhiwamaanote owaante horonnita aano.

dagate afaansha shiqisha yaa daga loosino guma la'ne dagate tii"insara noo hedo hagiirsiisate yine qixxeessinanniha dagate afaanshaati yinanni kuni dagate afaanshi lowo horo afirinohu baxxinohunni daga kakka'anno gedenna hattono loosoho jawaatte loossanno gede assannoha dagate afaanshaati yine woshshinanno